Niriba shɛm n tam palli zuɣu ka gbubi bia o nuuni ka doo kurosani ka motɔ doya ka somi kuri moto maagbuni kagbubi fɔtɔ ka chɛchɛ doya n baɣi paɣi maa

Binwola ka bi zaŋ zali ka niraba ayi ʒɛ di gbuni so piila binwolli n gbuba ka so mii ʒɛya ka kaɣari lihiri o nyaanga ka kpalan chɛra pa shɛli zuɣu ka bi lonlo shɛŋa pa

Paɣaba n ʒiri bi niɛma doli soli ka kpabi bihi ka so gbubi anbirɛla ka so ʒi kpalaŋ so ʒiri fulaaki ka tihi ʒɛya ka momaha sansaya

Doo n ʒɛ duu o zaŋla liiga dozim pa i boɣu ka gbubi baaji ʒiɛ ka piri namda ʒiɛ ka piri zipili milk kala ka kolba nim bɛ adaka bihi ni n ʒɛya baɣa o ka shɛŋa ʒɛ o nyaanga

Daani ka teebuli nim ʒɛya ka boodiyɛ pa shɛli zuɣu ka naazuu gba pa shɛli zuɣu ni kaakaadiro ka so zaŋ dalibili zali n zaŋ tahpoŋ tam dizuɣu ka so ʒɛ o tooni n zaŋ bia pa o boɣu sapiŋ zuɣu ka yili ʒɛ bi nyaanga

Paɣa n ʒi yili dikpuna gbuni ka zaŋ kurifooti zali n zaŋ duɣu tam ka teebuli ʒɛ o tooni ni tahapoŋ ni chɛriga ni kuriga bihi ka o ʒi kuɣu zuɣu ka yɛ chinchin liiga

Salo n laɣam ʒiya shan gobla chinchina ka shab mii so bi nyoɣari ka zaŋ katawiya nim n bahi bi ʒila yili sambanni ka yili maa dikpuna nyɛ zaɣ dozim

Salin gbiribi n bɛ salin boɣali puuni ka shab ʒɛya ka shab tam bihigu maa zuɣu ka loori maa mii bɛ salin boɣali maa puuni ka bi zaŋ paipu nim niŋ di puuni ka kpukpali tihi ʒɛ di nyaanga ni ti bihi

Paɣaba n bɛ salin boɣali ni shab gbubila ŋmana ni tahabihi ka yino zaŋ ŋmani maa tooi kom maa zuɣusaa ka yino mii dihi tahapoŋ maa fi ka tihi bɛ bi nyaanga ka shab tamtam kunkuna maa zuɣu

Laa n ʒɛya ka boodi kpulaa nahi bɛ dinni ni gala ata ni kpam ni zaham ka di tam teebuli zuɣu ka manʒa bɛ di puuni

Paɣasara n laɣam ʒɛ pɔlɔ sunsuuni ka ninsal nim ʒi kuɣusi zuɣu ka paɣasara maa niŋ ka bi worila waa la ka zaŋ chinchina n nyɛli bi shaha ni ni bobsi ka zaŋ tana n lo bi zuɣuri

Kom ni ka ŋarim bɛ ka niraba ayi ʒi di puuni ka piɛɣu taɣaya ka ŋarim shɛli ʒɛ tooni ka piɛɣu taɣaya ka niraba ata bɛ di puuni ka tihi piɛ piɛ n giliba